Emuno lyoohi olya pumbwa oku talika ko onga oshitopolwa shopamahupilo, oshoka ngele omuntu ta munu oohi nena oha vulu oku ilikolela nenge oku iyetela po iiyemo yasha, opo a vule oku ikwatha monkalamwenyo.

Iikunino oyi li onga oshitopolwa shopamahupilo gaAfrika oyendji moka haya mono iikulya osho wo iimaliwa yokwiikwatha moompumbwe dha yooloka nosho wo okukwatha aakwanezimo lyawo.

Oondjambameya odho dhimwe dho miinamwenyo nzoka ya talikako yina ongushu moshilongo, noha dhi etapo iiyemo okuziilila pondje yoshilongo ano okupitila maatalelipo mboka ha yeya oku talelapo oshilongo okuza kiilongo yiili noyiili.

Pamuthigululwakalo nenge paahedhi dhoshiwambo iilya ohayi tsuwa koshini melongitho lyomihi. Oshini ohashi kala shafulilwa mevi nosha kolongelwa mo po tapu kala puna oluhwati lwokukombela ko iilya mbyoka tayi nuka ko koshini.